Mudziyo unoshandiswa muimba yekurara kugadzikira mafuta nezvimwe zvakadaro zvatinoshandisa muimba yekurara wakaputiridzwa kuuchengetedza kubva kune tsvina unoratidza kuti hausati wamboshanda wakagadzirwa kuti uzoshandiswa munguva inotevera.